Hirribni gahaan fayyaa sammuu irratti shoora olaanaa qaba. Namni hirriba gahaa hin arganne yaada isaa sirnaan to'achu dadhabuu danda'a. Hirribni gaariin sammuu tasgabbeessa. Hirribni gahaan dhiphina hir'isa yaada namaa tasgabbeessa. Namni hirriba gahaa argatu hojii fi barnoota keessatti milkaa'ina argachuu danda'a.